Salo n laɣim ziya shɛba zila kuɣusi zuɣu ka so yisi ziya ka ye liiga piɛlli ka tɛɛbuli zɛ o tooni ka bi zaŋ namgbani yiɛrigu n zaŋ miri o ka o yiɛri yɛtɔɣa n nimdi dinni ka shɛba bini zi yɛanga maa ka bi ye liiga kom koba.

salo n-galisi zaya bɛ nyɛla dabba ka bɛ zaŋ ŋmahin'gbana n-zaŋ niŋ takara ni ka di dɔɣuni ka so pili zupiligu ka di zaɣ'yelo zaɣ'dozim ka so ye liiga dozim ka shɛba ye zaɣ'piɛlla

Daani ka do so baari yaɣari palli ka pili zipili piɛlli ka gbubi foon dozim o nuu ni ka do so bɛ o nyaanga ka yɛ liiga dozim ka loori piɛlli bɛ o nyaanga

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ dinni ka gala bɛni ka zaham bɛni ka kpam bɛ dinni ka di tam teebuli zuɣu gala maa nyɛla dibaata boraadɛ maa dibaanahi zaham maa mii ka bi wurisi wurisi li

Daani ka paɣaba ʒɛya ka boraadɛ pa teebuli zuɣu ka naazuu gba pa di tooni ka shɛŋa nyɛ zaɣ moma ka shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣa ka alibarisa gba pa teebuli zuɣu ka paɣa so buɣu bia ka yɛ liiga piɛlli

mɔɣini binkobiri n zaya bɛ galisiya pam bɛ nyɛla binkob' balibubalibu ka loori za bɛ sunsuuni ka binkobiri maa shaba be loori maa nyaanga ka tihi beni ka bɛ be mɔri puuni n zora